Nxa uthenga umuthi kumbe owuphiwe esibhedlela qinisekisa ukuba lokhu okubhaliweyo yizinto ezikhanyayo ezibalekayo, qinisekisa ukuba kubhaliwe njalo isilinganiso somuthi okumele uwuthathe lokuthi ngumuthi ongakanani ukwenzela ukuthi unathe kuhle umuthi wakho.

Lapho okubekwa khona imithi esibhedlela kumele kube yindawo ehlanzekileyo, kubeyindawo lapho okungafinyeleli khona ukuhlaba kwelanga. Esingathi thina yindawo esithekileyo emnyama nyana, nxa imithi ibekwa iqoqwa ngokuthi leyi ngeyokuhlaba leyi ngeyokunatha ngamaphilisi leyi ngeyokunatha.